Xɔ gbaa. Amable le eme. Kokozia ame etɔ̃ le dzi. Abladzo woa me ene le dzi. Samɔwofifli le dzi. Dzomi le dzi

Alẽ klpɔ la ɖe kplɔ alẽ vayiɛ ekɔ nu bla kɔme edoawu wo didi. Alẽawo sɔgbɔ, ameɖe tsɛ zɔ dzoɔyiɛ, ameɖe tsɛ le atikutsetse dzrã, exɔnye dziƒoxɔ ameve nɔanyi le ŋkumea.

ameɖowo le pak dzi wóle wuɖum amowo dó la amowo dó wukui atiwo ƒo xlawo amowo ƒa wu le dzɛ̃ amewo ƒe kuku le dzɛ̃ amowo kɔ nu ɖɔ ta zikpi tsɛ ƒoxlã wo ezewo le fima

Exɔ aɖe me. Ŋutsu geɖewo le afi ma. Eɖewo do awu ʋee. Eɖewo do awu ŋutiɖiɖi. Eɖewo do awu gbemumu. Eɖe le nu fia nɔviawo. Ɖka kplaa si. Eɖe trɔ megbe de nua. Wole, wo ƒete wole teƒe ɖeka kpɔm.

Ɖeviwo le paki dzi wole bɔl ƒom. Wole du sim. Bɔl la le ʋie, nu yibɔ le eme. Xɔ le teƒea. Ŋuŋu le ŋuŋum, atiwo ƒo xlã wo, gbe mumu hã le eme. Womedo awu o.

Wole paki dzi ame ɖeka kɔ abɔ dzi ame ɖeka do awu dzɛ ame woame tɔ wo de dzi wokɔ flagi le dzi ati tse ƒoxla wo lighti ti le fi ma, sign board le fi ma amewo sɔgbɔ.

Amewo le ŋɛ ɖem. Wokɔ mɔ kɔ le etoa me kam. Amewo tsi tsitre. Amewo bɔbɔ kɔ enu le eka kum. Amewo ku tsi kɔ le nua kpa lam.

Amewo le dɔwɔƒe, ame aɖewo tsi tsitre, wole nu ƒom. Amewo bɔbɔnɔ anyi. Wole nu ŋlɔm, wode ta to. Wole nu kpɔm. Amewo le nu xlem le agbalea me. Amewo kɔ asi dzi be yewoa bia nya, wokɔ kplɔ da ɖe afi ma.

…nyɔnuɔ ƒo ƒu atikutsetse, kusiwo le gbɔ, wodo awu dzomfi, woɖɔ kuku, abladzo le akɔme nɛ, enuɔ le gbemumu, kɔɖu tsɛ kpe ɖe ŋu, mangowo le me, watamilo le me.

Fiawo nɔ anyi la aƒe aɖe ƒe ŋkume. Wole sika nuwo ɖe asi. Fia ɖɔ sika kuku da avɔ la abɔ kɔ afɔ kɔ li zikpui dzi. Amewo ƒoxlãe.

Ŋuwo le mɔ dzi. Mototɔ le ŋgɔ. Mototɔ da gba. Eɖɔ kuku. Eŋu yibɔ aɖe le eyome. Eŋu dze kplɔe ɖo. Gbemumuŋu le axa dzi. Eŋu ʋe kplɔ ɖo agbaŋu tse le megbea. Ati tse le megbea.

Amewo le mɔ dzi zɔm, wokɔ flag le asi, amewo sɔgbɔ, wota avɔ ɖe ali, amewo de nu kɔ, amewo ɖɔ kuku, amewo kɔ ati amewo kɔ gakpo, amewo do awu gbe mumu.

Egbeme, zikpuiwo kaka, amewo ƒe akpetɛ, kplɔ̃ hã mu, tedzi le afi ma, ɖevia le ŋgɔ na tedzia, tedzi woame etɔ̃, ati woame tɔ̃ tsɛ le teƒea. Tedzi woame eve le atia gɔme. Ati suesuewo ƒo xlãe.

Me, Ame ɖeka nɔ anyi do awu yibɔ nye ŋutsu nyɔnu nɔ ŋkume nɛ, ame tsi tsitre anagotewo le wo gbɔ, aŋuti le ŋgɔ gbe na wo, agbitsa le, fetri le, sabala, le, tomatosi le.